Abezempilakahle abathathu bagqoke impahla ezokuzivikela betshengisa umphakathi ukuthi nxa kulezifo kumele begqoke njani.

Udokotela uhlaba umntwana omncane ijekiseni. Lowo mntwana ubanjwe ngumamawakhe oyenzela ukuthi angabaleki nxa ehlatshwa nxa ehlatshwa ijekiseni.

Abempilakahle babuthene labantu bomphakathi babahlaba ijekiseni yokuvikela icovid 19 ijekiseni leli liqakathekile.

Owempilakahle ufundisa abantu ngekhovidi ukuthi kumele bazivikele njani ukuze bengazitholi belalesisifo.

Umntwana uyathontiselwa ngodokotela. Ukuthontiselwa lokhu kuqakathekile ngoba kuvikela abantwana emikhuhlaneni eminengi eyabe ikhona.

Odokotela bagqoke impahla zokuzivikela ukuze bengatholi umkhuhlane. Odokotela labo bafundisa abantu ukuthi baziphathe kuhle ukuze bevikele umkhuhlane.

Amadodo amanengi ayagijima emgwaqeni lokhu kutshengisa ukuthi bagijima ukuze bazivikele kwezinye izifo

Lapho sibona owezempilakahle. Ogqoke impahla ezimvikelayo. Impahla lezi, zimvikela ukuthi angatholi imikhuhlane ekhona, njalo kuyamphephisa.

Sibona odokotela abathathu abagqoke okuluhlaza okunjengesibhakabhaka sibone labomama abathwele abantwana abafundiswa ngokwempilakahle

Udokotela ogqoke ezimhlophe uthontisela umntwana umuthi emlonyeni. Umntwana lo ubanjwe ngunina.

Abezempilakahle sibabona bevakatshele umphakathi besipha abantwana abancane ukudla. Sibone labazali abahlezi phansi belalele abakutshelwayo.

Abempilakahle omama labobaba, bamile phambili kwebhakane elikhuluma ngokwempilakahle. Omama laba labobaba bafundisa abantu ngempilakahle.

Omama kanye labobaba labantwana bamile emanzini bamelele ukukha amanzi. Amanzi kukhanya yinto ehluphayo okwenza abantu bayewamelela.

Sibona umntwana oyintombazana ogeza izandla. Umntwana lo ugqoke ihembe emhlophe kanye lempahla ezinjenge sibhakabhaka.

Isithombe lesi sitshengisa abantu abanengi, abangomama kanye abangobaba, besekusiba labantwana. Abantu laba bamile ukuze bafundiswe ngokwempilakahle.

Lapho sibona abantwana abangaba kubanga lesikolo abagqoke okuyisibhakabhaka laba bantwana kukhanya bakumkhankaso wempilakahle.

Isithombe lesi sitshengisa umama lomtwana laba bantu basemanzini edamu bathatha amanzi okunatha amanzi lawa akhanya angcolile

Esithombeni sibona umama othwele umntwana wakhe omncane. Lapha abakhona bathatha amanzi owokunatha, amanzi la asempompini.

Amajaha lanye labafana abancane bamile balindele ukukha amanzi esibhoraneni, sibona izigubhu bezifakile ukuze bathole amanzi.

Esithombeni lesi sibona abantu abasesibhedlela. Abanye bahlezi ezitulweni, abanye bamile. Bafuna ukuthola uncedo kwabempilakahle.

Lapha sibona abempilakahle abahlezi abazama ukucazululu indaba yokuthi abantu abaphile njani betshelana imibono.

Umntwana ongumfana uhlezi esikolo uhlezi phezu kwesitulo uyadla umntwana lowu kodwa sibona ingani lumntwana kakwananga engqondweni.

Abantu bahlezi ezithulweni abanye bamile sibona ngamabhakane angemuva ayiwo atshengisa ukuthi udaba olukhulunya ngayo yidaba lengqondo

Lapha sibona owesifazana ohlezi phansi ubotshelwe esihlahleni ngeketani lokhu kuyenzakala ngoba kukhanya umuntu lo kakwananga uyahlanya.

Umuntu wesilisa uhlezi phansi umuntu lo kukhanya akucabangayo kukhulu njalo kuyamhlupha, esithombeni sibona kutshengiswa ukuthi umuntu noma eyindoda kumele aye ncediswa.

Ukugula kwengqondo kuyinto ezwisa ubuhlungu. Lapho sibona umuntu ongubaba omileyo oyame umduli kukhanya ukhangele isibhakabhaka ecabanga ukuthi kuyini okwenzakalayo.

Umuntu wesilisa umile esithombeni lesi ume eceleni kwalapho okubhalwe khona ukuthi yisibhedlela sabantu abahlanyayo umuntu lo ngumuntu olikhiwa.

Lapho sibona abantwana abancane abangaba ngabebanga lemfundo engaphansi. Laba bantwana bagqoke izikipa ezingamathanga.

Indawo le itshengisa ukuthi lapho kusesibhedlela lapho okwelatshwa khona abantu. Sibona indlu enkulu kanye lontshani obucecisiweyo phandle.

Omama abahlezi emabhentshini awekilinika bahlezi bamelele ukuthola usizo omama laba kukhanya bayagula kumbe bayagulelwa ngabantwana babo

Amabhakani lawa asebenza ukutshengisa abantu ukuthi lapho kusesibhedlela njalo ayabancedisa ukuze bengalahleki lapho abayabe besiya khona.

Ezibhedlela kutholakala abantu abagulayo, njalo abantu abagulayo balala embhedeni eyezibhedlela.

Ibhakane leli yilo elitshengisa abantu ukuthi kumele beqonde ngaphi nxa besezibhedlela kumbe ekilinika yilo eliyenza bengalahleki lapho abayakhona

Umntwana olele etshanini, sibona isibhedlela yikho lapho okwelatshwa khona abantu nxa begula. Lokhu yimpilakahle

Lapha sibona udokotela owesilisa ogqoke ezimhlophe okhangela isigulane amehlo, udokotela lo ukhangela isigulane lesi ukuthi abone ukuthi kambe kungabe kuyini okwenza amehlo abe buhlungu

Isithombe lesi sisitshengisa ukuthi kusesibhedlela lapho. Sibona imibheda. Kanye lalapho okufakelwa khona amaphilisi, lamabhuku nxa abantu bemelele ukubonwa ngodokotela.

Esibhedlela yindawo lapho izigulane ezihamba khona nxa bengezwa kuhle. Esibhedlela abantu bafike bethole usizo abayabe beludinga ukuze bathole impilo enhle.

Abantu bempilakahle bahlezi e ezitulweni. Bahlezi labantu bomphakathi. Abantu laba bancedisa abantu bomphakathi ukuthi bebekwazi ngezempilakahle.

Lesi yisikhali esisetshenziswa esibhedlela ngabomongikazi labo dokotela ukuze bancede abantu abagulayo, isikhali lesi sinceda ngendlela ezitshiyeneyo.

Amabala abhaliwe phezu kwesivalo yiwo atshengisela ukuthi lapha kusesibhedlela, esibhedlela yikho okwelatshwa khona abantu abagulayo abalezifo ezitshiyeneyo.

Isibhedlela yindawo eqakathekileyo ngoba iyelapha abantu , esibhedlela kutholakala odokotela labo mongikazi yibo laba abasiza abantu ukuba basile.

Amahlamvu lawa atshengisa ukuthi ayancedisa abantu, asebenza njengemithi eyelapha abantu. Hayesetshenziswa kudala endulo.

Imbodlela leyi ilomuthi phakathi, lokhu kutshengisa ukuthi lapha kusendaweni yokufunda lapha abantwana abahlanganisa khona imithi etshiyeneyo.

Esithombeni lesi sitshengiswa amabhuku amanengi. Afakwe emashelufini. Amabhuku la ngawokubala. Ancedisa abantu ukuthi bathole imfundo, lolwazi oluphezulu.

Sibona odokotela abahlanu abagqoke okumhlophe abantu laba kukhanya kulento abayibhalayo ebhukwini kuntshengisela ukuthi babhala imithi

Owesifazana uhlatshwa ijekiseni ngabezempilakahle ukuze avikeleke emkhuhlaneni eyabe ikhona imemethekile.

Lapho sibona abantu abayisithupha abagqoke ezimhlophe. Abantu laba ngabempilakahle abazivikelayo ukuthi bengatholi imikhuhlane abangayaziyo, besesibona loyedwa ogqoke okuyi purple.

Esithombeni lesi sibona amantombazane lama jaha athwele amaphepha aya khankasa ngezempilakahle. Laba abantu baqoke okumhlophe.

Omama abayisitshiyagalo lunye bahlezi esibhedlela bamelele ukwelatshwa. Omama labo batshelwa ngokwempilakahle ukuthi kumele bazegcine njani empilweni.

ibhakane leli litshengisa ukuthi lapho kusesibhedlela abantu nxa bebona ibhakane leli abalahleki bayahle bebekwazi ukuthi sebefikile lapho abadinga khona

Udokotela owesifazane ogqoke ezimhlophe ukhangela umama oyisigulane amehlo. Lokho kutshengisa ukuthi lapha kusesibhedlela kumbe ekilinika

Amabhakane la atshengisa ukuthi lapha kusesibhedlela. Ayanceda ngoba ayenza abantu bengalahleki lapho abayabe befuna ukuya khona.

Abantu abangomama labobaba bahlezi ezitulweni bamelele ukubona udokotela kumbe umongikazi. Lapha kusesibhedlela.

Esibhedlela kulabantu abane abamileyo laba bantu ngodokotela ababili owesifazana lowesilisa labomama ababili abahlezi phansi.

Sibona imota ethwala izigulane, phakathi kwemota leyi kulombheda lapho okulala khona izigulane kanye lezikhali ezisetshenziswayo. Besesibona umongikazi.

Lesi yisibhedlela. Sibona imibheda emithathu, kukhona efakiweyo lapho, imibheda le ayifakwanga ngubo njalo akulabantu abalele kiyo , besesibona yithi.

Lapha sibona odokotela ababili abagqoke ezimhlophe Kanye labo mama abahleziyo ebhentshini ababili omunye wabo uthwele umtwana

Indawo leyi itshengisela ukuthi kusesibhedlela kumbe ekilinika sibona ngebhakani elibhaliweyo phezulu kwendlu ukuthi lapho kusesibhedlela siphinde sibona ngombheda othwala izigulani

Indawo le yesibhedlela sikubona lokho ngebhakane elifakiweyo elitshengisa ukuthi lapha kusesibhedlela njalo abantu abalahleki ngoba bayahle bebone ibhakane.

ibhakane leli litshengisa ukuthi lapha kusesi bhedlela esibhedlela yikho lapha abantu ababuya khona bezoyelatsha nxa bengezwa kahle kuyelatshwa izifo ezitshiyeneyo ngodokotela labo mangikazi

Lapha kusesibhendlela sibona omama abathathu abagqoke ezimhlophe abayizigulane omama laba bahlezi phezukombheda bonke bobathathu.

Lapha sitshengiswa abempilakahle abathathtu. Ababili ngomama, oyedwa ngoyindoda. Ababili sitshengiswa bebambe umbheda ozalala izigulane, sibona lamabhokisi Ngemva.

Lapho sibona abantu abathathu ababili baya esibhedlela ukuyancediswa omunye usevela esibhedlela usetholile usizo usebuyela.

Lesi yisibhedlela sabomama abakhulelweyo njalo yikho lapho ababelethela khona abantwana. Omama babuya bezolindela abantwana babo ezibhedlela lesi.

Ukubayisidudla kakhulu kuyalimaza umzimba. Sibona esithombeni ubaba oselimele umzimba. Lokhu kwenza umuntu agule.

Lapha sibona odokotela abahlezi beyelapha abantu. Abantu laba abayelatshwayo bakhanya balemikhuhlane etshiyeneyo abafuna ukuncediswa ngayo.

Sitshengiswa odokotela. Abanye ngabansundu, abanye ngabamhlophe, kodwa bonke ngabesilisa. Kukhanya bakhangele ezikhalini zabo ukuze bebone ukuthi kuhamba njani.

Udokotela ugqoke okunjenge sibhakabhaka, udokotela ukhanya uncedisa ubaba ohlezi esitulweni. Ubaba lo ubuye esibhedlela ukuze athole uncedo.

Isithombe sitshengisa udokotela ohleziyo eselapha umuntu ongubaba, udokotela lowo ubambe izandla zomuntu owesilisa ngoba efuna ukuzwa ukuthi izandla zakhe zinjani.

Umuntu wesifa Ulele phezu kombheda esibhedlela. Owesifazane lowu kutshengisela ukuthi ukhulelwe, sibesesibona lodokotela oyelapha umama lowu.

Isithombe lesi sitshengisa owempilakahle ophethe umakhala ekhukhwini kanye lomuntu womphakathini okhanya ehlolwa i B.P.

Lawa ngamagabha asetshenziswa ezibhedlela, emakilinika kumbe eKhemisi. Amagabha lawa aqakathekile ngoba yikho lapho abantu abalahla khona izibi.

La ngamabhodlela asebenza ezibhedlela ukugcina imithi. Yibo futhi asetshenziswa ukuhlola imithi kanye lemicemo.

Odokotela abathathu sibabona behlola iphepha abalithweleyo bafuna ukwazi ukuthi kuyini okungabe kubangela ukuthi umuntu agule.

Indawo le kulapho okuhlolwa khona abantu ngodokotela ukuze babe kwazi ukuthi kungabe kuyini inkinga eyenza bagule lababantu.

Igabha leli yilo elilahlelwa izibi ezibhedlela. Belivaliwe njalo liyabe lixwayisa ukuthi abantu nje bengalibambi ngoba bengathola imikhuhlane.

Lesi yisikhali esisentshenziswa esibhedlela, sisentshenziswa ukuhlola ukuthi umuntu engabe ezithwele kumbe hatshi. Njalo siyathengiswa emakhemisi.

Lawa ngamanzi atholakala esibhedlela afakwa izigulane ngoDokotela labo Mongikazi amanzi la angezelela amandla emzimbeni womuntu.

Esithombeni sibona UDokotela lomongikazi siphinde sibone umntwana olele phezulu kobheda obanjwe ngunina Udokotela uhlaba umntwana ijekiseni.

Isithombe lesi sitshengisa abempilakahle abathathu abahlezi etafuleni bekhangela imithi okumele beyisebenzise.

Udokotela ogqoke ezimhlophe uhlaba umntwana Ijekiseni . Umntwana lo uhamba lomama wakhe .Lokhu kutshengisa ukuthi lapho kusesibhedlela okwelatshwa khona.

abempilakahle abesifazana bavakatshele omama ababelethileyo babapha izipho ezinje ngengubo lempahla zabantwana abancane abasanda ukuzalwa

Sibona udokotela ogqoke ezimhlophe othwele ijekiseni besesibona lomntwana ongumfana ogqoke okunjengesibhakabhaka onguye okumele ahlatshwe ijekiseni lomama wakhe.

Udokotela wabantwana uthontisela umntwana umuthi. Umuthi lo uqakathekile ngoba abantwana abaguli imikhuhlane eminengi.

Lapha kusesibhedlela sabantwana abancane. Sibona abazali abathathu abahlezi phezu kombheda kanye lomntwana olalisiweyo embhedeni ogqoke ezimhlophe.

Lokhu sekusetshenziswa esibhedlela ngabomongikazi, yikho lapha abafakela khona ukudla. Leyi yinqola ethwala izinto ezinjengo kudla lama bhakede awamanzi.

Lezi yizikhali ezisetshenziswa ezibhedlela ngabo dokotela ezibhedlela ezinjenge isigelo lengqamu kusetshenziswa ukuhlinza abantu lokusika abantu ezibhedlela.

Lowu ngumbheda osetshenziswa esibhedlela, usetshenziswa yizigulane nxa belala phezulu kwawo ,umbheda lo ngowesibhedlela kumbe ekilinika .

Lokhu kusetshenziswa esibhedlela ukufaka umoya. Umuntu nxa esephelelwa ngomoya esesibhedlela, odokotela abasebenzisa lokhu esikubona esithimbeni ukuncedisa umuntu ukuthi aphefumule.

Lesi yisikhali esisetshenziswa esibhedlela kumbe emakilinika ngodokotela kanye labomongikazi isikhali lesi sisebenza ukuthunga umuntu.

Leyi yinqola esetshenziswa ngabantu abasesibhedlela izigulane lezi zisebenzisa lokhu ngenxa yokuthi bayabe bengakwanisi ukuhamba beyezinceda ngaphandle.

Lowu ngumbheda osetshenziswa ezibhedlela. Usetshenziswa ukuthwala umuntu nxa esuka emoteni esiyangena esibhedlela.

Isikhwama lesi sisetshenziswa esibhedlela siyabe sithwele izinto ezinengi ezinjengamaphilisi imithi amajekiseni lokunye.

Lezi yizikhali ezisetshenziswa esibhedlela ngodokotela labomongikazi izikhali lezi ziqakathekile ngoba yizo ezisetshenziswa ukuhlinza abantu ezibhedlela

Lezi yizikhali ezisetshenziswa ngaboDokotela okunjengezigelo, ongqamu lokunye. Lokhu kusetshenziswa ikuhlinza abantu nxa besesibheflela

Isithombe lesi sitshengisa esinye sezikhali ezisetshenziswa esibhedlela ngabodokotela lokhu kusetshenziswa ukufakela umuntu umoya kuyamncedisa ukuphefumula.

Leyi yinqola esetshenziswa esibhedlela yiyo efakwa abantwana abancane lababantwana bayabe begula kumbe bezelwe bayabe belenyanga ezilutshwane

lesiyisikhali esisetshenziswa esibhedlela loba emaklinika ngodokotela loba abomongikazi isikhali lesi sisebenza ukufaka amanzi emzimbeni womuntu nxa engela manzi.

Lezi yizikhali ezisetshenziswa ngabodokotela ukube bebekwazi ukuthi umuntu ugula okunjani njalo bengamceda ngaluphi uhlobo.

Lezi yizikhali ezisebenza esibhedlela, lokhu ngumbheda wokufaka umntwana omncane oyabe ezalwe inyanga zakhe zingakakwani.

Esithombeni sitshengiswa umbheda osetshenziswa esibhedlela bemthwala umuntu bemsusa emoteni bemfaka esibhedlela

Esithombeni lesi sitshengiswa izikhali ezisetshenziswa ngodokotela kumbe mongikazi nxa besika abantu ezinye zezikali yinqamu kumbe izigelo.

Lezi yizikhali ezisetshenziswa ezibhedlela ngabodokotela labomongikazi kulamajekiseni kube sokusiba lalokho okufakwa umuntu ukuze athole amanzi emzimbeni.

Lawa ngamagabha afakelwa igazi amagabha la asetshenziswa ezibhedlela yiwo abawafakela igazi besebewahambisa ukuthi beyehlolwa ukuthi kungabe kuyini inkinga emuntwini

lokhu kusetshenziswa esibhedlela ngabo dokotela kusetshenziswa ukukhangela abantu emehlweni ukuthi inkinga ingabe ingaphi

Izikhali lezi zisetshenziswa ngudokotela labomongikazi ezibhedlela kumbe emaklinika. Izikhali lezi zisebenza ukusika abantu kanye lokunye.

lezi yizikhali ezisetshenziswa ezibhedlela kumbe emaklinika ngabo dokotela labo mongikazi zisebenza ukusika lokuthunga izigulane

La ngamaphilisi awesilungu awamanje manje, amaphilisi lawa aphakathi kwebhokisi. Amaphilisi la atholakala ekhemisi, ezibhedlela kumbe emakiliniki.

Imithi le ephezulu kwetafula iyabe isembodleleni njalo isebenza ukuncedisa abantu abakhwehlelayo.

La ngamaphilisi awakathesi alungiswa ngabesilungu ukuze beyelaphe ngawo abantu. Amaphilisi la atholakala ekhemisi.

Lawa ngamaphilisi awesimanjemanje asetshenziswa ngabodokotela labo mongikazi, ukwelapha abantu abagulayo. Amaphilisi lawa esefakwa embodleleni.

La ngamaphilisi afakwe embodleleni, amanye asebhokisini. Lokhu kutshengisa ukuthi kathesi sebefaka amaphilisi emagabheni lasemambodleleni.

Lo ngumuthi osetshenziswa nxa umuntu esizwa isisu sibuhlungu kumbe egubelene. Umuthi lo uthengiswa ezibhedlela kumbe emakhemesi.

Lowu ngumuthi wabantwana abancane. Umuthi lo utholakala ekhemisi ezibhedlela kumbe emakilinika.

Amaphilisi la atholakala ezibhedlela, lase ma clinika aphinde athengiswe emakhemesi. Aqakathekile ngoba ayasiza abantu abagulayo

Amaphilisi asefakwa phakathi kwembodlela lokho kuyenzelwa ukuthi ahlale kuhle njalo abantu bakwanise ukufunda ukuthi athiwani amaphilisi lawo kanye lezixwayiso zawo .

umuthi lo usebenza ukufakwa emehlweni kumbe endlebeni kumbe emakhaleni usetshenziswa ngabantu nxa indlebe zibuhlungu kumbe belomkhuhlane we flue

Lowu ngumuthi wesikhiwa othengiswa emafamasi. Umuthi lo usebenza ukugezisa igazi kanye lomzimba womuntu ukuthi umuntu ahlanzeke.

Lawa ngamaphilisi atholakala ezibhedlela ekhemesi kanye lase klinika. Amaphilisi lawa ayanceda abantu ukuze bengezwa ubuhlungu.

Lo ngumuthi wesikhiwa owesimanjemanje, umuthi lowu ngowokukhwehlela. Sibona umuthi lo usembodleleni eyabe iphakathi kwebhokisi.

Umuthi lo uyelapha abantu abezwa izisu umuthi lo uyanceda kakhulu ngoba unceda abantu ababesizwa izisu.

Amanzi lawa asebenza ukungezelela amandla emzimbeni womuntu atholakala emakhemesi, ezibhedlela kanye lasemakilinika.

Nsuku lezi amaphilisi asefakwa emabhokisini amanye afakwa emagabheni. Lokhu kwenzelwa abantu ukuthi bajayele ukuthi akasafakwa emaphepheni kuphela.

Lowu ngumuthi owokugcoba wamanje manje. Umuthi lo ulungisa ijwabu lomuntu ukuthi umuntu abelojwabu oluhle.

Lo ngumuthi oyenza umuntu engagunelani esiswini. Umuthi lo uyanceda kakhulu umuntu. Umuthi lowu usifakwe ezigubhini

Leli libhokisi elifakwe amaphilisi phakathi. Amaphilisi la atholakala ekhemesi ezibhedlela kanye lasemakilika.

Umuthi lo ngowo kwelapha abantu amehlo kutholakala ezibhedlela lasemakilinika kuqakathekile ngoba uvikela abantu

Amaphilisi la athengiswa ekhemisi ezibhedlela kanye lase makilinika aluncedo kakhulu ngoba anceda abantu abagulayo amaphilisi la athengiswa ekhemisi ezibhedlela kanye lase makilinika aluncedo kakhulu ngoba anceda abantu abagulayo

La ngamafutha agcotshwayo asebenza ukwelapha ijwabu lomuntu ukuze libukeke kuhle njalo licazimule.

Lo ngumuthi wokukhwehlela osuyenzwe ngabelungu. Umuthi lo uncedisa umuntu ukuthi azwe ngcono nxa ekhwehlela njalo uyelapha okumangalisayo.

Amaphilisi lawa ngesikhiwa athengiswa emakhemisi. Amaphilisi la ayenza ubuhlungu bube bulutshwana emzimbeni nxa umuntu egula.

lo ngumuthi wesimanjemanje othengiswa emakhemesi kanye lasezibhedlela lasemakilinika umuthi lo usebenza ukunceda izigulane ukuze bazizwe sebencono

Amaphilisi awakathesi abhalwa ngodokotela ayancedisa kakhulu abantu. Sibona amabhokisi ayabe ethwele amaphilisi.

Umuthi lo ngumuthi wokukhwehlela umuthi lo uyelapha izifo ezinjengokukhwehlela njalo uyenza umuntu aphefumule kuhle.

Amaphilisi la athengiswa ezibhedlela, emaKhemisi kanye laseKilinika uyabe uwabhalelwe ngudokotela ukuze uwathenge.

Lowu ngumuthi ofakwa emehlweni nxa abantu begula umuthi lo uyasebenza futhi ukufaka endlebeni nxa indlebe zibublungu umuthi lo utholakala ekhemesi.

Esithombeni sitshengiswa imbodlela elomuthi umuthi lo usetshenziswa ukwelapha izinto ezitshiyeneyo utholakala emakhemesi.

Isithombe lesi sitshengisa ikhadibhokisi elilamaphilisi phakathi. Amaphilisi asefakwa phakathi kwekhadibhokisi, ukuze abantu babale imilayezo lezixhwayiso eziyabe zibhaliwe emaphilisini.

Lo ngumuthi wokukhwehlela osufakwe embhodleleni, imbhodlela leyi iyavikela umuthi njalo iyenza abantu babekwazi ukuthi umuthi lo usebenzani

Imithi lamaphilisi lawa acecisiwe kuhle ukuze abantu nxa bengena ekhemisi bewabone . Imithi le itholakala ekhemisi kumbe ezibhedlela .

Imithi yensuku lezi isifakwa emambodleleni iphinde ibe isifakwa emacardbhokisini. Iyabe ifakelwa ukuthi ihlale kuhle ingafi

Lowu ngumuthi wesimanjemanje osufakwe embodleleni lasekhadibhokisini. Umuthi lowu usebenza ukwelapha abakhwehlelayo.

Lawa ngamaphilisi asetshenziswa khathesi ngesikhathi sakhathesi .Amaphilisi lawa asebenza ukwelapha imikhuhlane eminengi njalo etshiyeneyo .

Esithombeni sibona ibhokisi elilamaphilisi. Amaphilisi la asebenza ukuncedisa umuntu nxa engakwanisi ukuya ngaphandle egubelene.

Lo ngumuthi osetshenziswa ukugezisa izilonda. Umuthi lo utholakala ezibhedlela kumbe emakhemesi. Abantu abalezilonda yibo abawusebenzisayo umuthi lowu.

Sibona ibhokisi elimhlophe nke elibhalwe ngamabala amnyama. Phakathi kwebhokisi leli kulamaphilizi ayiwo ancedisa abantu. Amaphilizi lawa yiwo asesebenza kunsuku lezi.

Lawa ngamaphilisis awensuku lezi, amaphilisi lawa asebenza ukwelapha abantu izifo ezitshiyeneyo njalo ayabe efakwe emakha emabhokisini

Amaphilisi la aphakathi kwegabha amaphilisi asinaye asefakwa emagabheni njalo amanye afakwe emaphepheni lokhu kwenzelwa ukuthi abantu bajwayele ukuthi bajayele ukuba kwazi ukuthi amanye ahlala emagabheni njalo amanye ahlala emaphepheni.

Imithi le enjengamaphilisi kanye lama injection atholakala emakhemisi lokhu kuyelapha abantu ngendlela ezitshiyeneyo

Esithombeni lesi sitshengiswa amabhokisi alamaphilisi phakathi. Amabhokisi la abuya ngemihlobo etshiyeneyo ayancedisa ukugcina kuhle amaphilisi.

Esithombeni sitshengiswa imbodlela elomuthi wabantwana abancane. Imbodlela le yiyo ethwele umuthi wabantwana ukuze ungachitheki.

lowoo ngumuthi wakhathesi owensukulezi umuthi lo uyelapha nxa umuntu etshiwa kumbe isisusakhesibuhlungu kumbe elenyongo umuthi lo uqhakathekile ngoba uyelapha okutshiyeneyo.

Lowu ngumuthi wesilungu osetshenziswa ukwelapha amehlo. Umuthi lo ufakwa phakathi kwamehlo .Usetshenziswa ngabantu nxa amehlo abo ebuhlungu.

Amambodlela lawa alomuthi phakathi umuthi lo uncedisa inhliziyo njalo uncedisa obaba nxa besiya emacansini.

Esithombeni lesi sitshengiswa amaphilisi aphakathi kwebhokisi. Ibhokisi leli libhalwe ngamabala amnyama njalo abomvu.

Umuthi lo usetshenziswa ukugcoba izilonda nxa umuntu etshile kumbe elimele. Khathesi sokusetshenziswa imihlobo yemithi le akusasetshenziswa okwakudala.

Lo ngumuthi wokugcoba okwakhathesi umuthi lo utholakala ezibhendlela emakilinika kumbe emaphamarcy usebenza ukwelapha abantu abatshileyo kumbe abalimeleyo abalezilonda

Sibona umuthi ophakathi kwekhadibhokisi elimhlophe libhalwe ngamabala aluhlaza. Umuthi lo ngowokugcoba usetshenziswa nxa umuntu elomkhuhlane okhipha amathumbu phandle

Imbodlela leyi itshengisela ukuthi ngumuthi wokukhwehlela umuthi wokukhwehlela lowu uyanceda kakhulu abantu abakhwehlelayo.

Ekhemisi yikho lapho okuhlala khona njalo yikho lapho okuthengiswa khona imithi eyensuku lezi sibona imithi kanye lamaphilizi aphakathi kweshelufu ekhemisi

Esithombeni lesi sitshengiswa igabha elilomuthi kumbe amaphilisi. Amaphilisi lawa ayelapha abantu ngendlela ezitshiyeneyo njalo ayanceda kakhulu.

Isithombe lesi sitshengisa umuthi wamehlo. Umuthi lowu usetshenziswa ukwelapha umuntu nxa esizwa amehlo akhe ebuhlungu kakhulu.

Isithombe lesi sibonisa imhlobo yamaphilisi etshiyeneyo njalo amanengi kanye lemihlobo yemithi eminengi etshiyeneyo.

Lapha sibona amaphilisi awamanje manje amaphilisi lawa aphakathi alekhadibhokisi elimhlophe njalo amaphilisi lawa yiwo asesebenza nsukulezi.

Abempilakahle bahlezi ezitulweni bayabhalabhala emaphepheni abo njalo kulowesifazana omileyo phambi kwabo obuzayo ukuthi engathola yini usizo.

Abesifazane ababili bahlezi esitulweni, baxoxisana ngodaba lokuthi abantu bavamile ukuthi abakhulumi ngendaba zokuthi abantu bayahlanya.

lesi yisibhedlela sezinhlanya abantu abangaphilanaga kuhle enqondweni lokhu sikubona ngendlu enkulu njalo lebhakane

Isibhedlela lesi ngesabantu abagula ingqondo sibancedisa ngedlela ezitshiyeneyo ,bayaphiwa imithi ngapho befundiswa ukuthi kumele bephile njani emphakathini.

Umntwana uhlezi embhedeni ubonwa ngowempilakahle , owempilakahle uyamkhangela ukuthi kungabi kuyini inkinga emenza agule.

Udokotela owesifazana uhlaba umntwana ijekiseni kukhanya kulabodokotela abanengi lapho sibona lomama othwele umntwana ohlatshwa ijekiseni.

Abantwana laba bengaba leminyaka emithathu kusiya kweyisithupha. Lokhu kutshengisela ukuthi leyi yimfundo eyezinga eliphansi.

Lapho sibona umntwana omncane othandelwe ngamalembu amhlophe bemvala. kungani lumntwana utshile. Lumntwana ulele phezu kombheda esibhedlela lapho azaphiwa khona usizo.

Lesi yisibhedlela sabantwana abancane. Sibona omama, abahlezi phezu kombheda. Abalabantwana babo, abalindele ukwelatshwa.

Lapho sibona udokotela owesifazana ugqoke ezimhlophe, ulalela umama ozithweleyo ukuthi umntwana uyadlala yini esuswini.

Owempilakahle uthwele ibhakane. Ibhakane likhuluma ngempilakahle yabantu ukuthi abantu kumele baphile kuhle. Ngemuva kwakhe kulomntwana omncane othwele inkomitsho.

Leli libhuku labantwana abancane . Ibhuku leli lifundisa abazali kanye labempilakahle ukuthi abantwana abancane bagcinwa njani njalo kuyini okumele bekudle lokungamelanga bekudle

Umntwana omncane uhlezi phezu kombheda esibhedlela .Eceleni kwakhe kulemota yakhe ayidlalisayo. Lumntwana utshengisela ukuthi uyagula .

Esibhedlela sibona umongikazi omileyo siphinde sibone umntwana ongumfana ogqoke okuluhlaza okwesibhakabhaka ephiwa ukudla ngumongikazi.

Lapho sibona odokotela ababili, odokotela laba bagqoke impahla eziyisibhakabhakabhaka sibesesibona umntwana uhlezi phezu kwetafula.

Umama ozithweleyo uhlezi esitulweni ome ngemva kwakhe ngumkakhe sibone lodokotela ohlezi esitulweni okhuluma lomama lo.

Esithombeni sibona udokotela ogqoke ezimhlophe ohlola umuntu ongumama ukuthi kungabe kuyini okumgulisayo.

Lapho sibona abantu abahleziyo ekhameleni, abahlangene omama labobaba. Sibe sesibona njalo oyedwa ongumama ogqoke ezimhlophe imileyo obatshelayo ukuthi kuhamba njani.

Sibona umuntu wesifazana ogqoke isikipa esimhlophe lengwane emnyama. Umama lo kukhanya ngowe zempilakahle ufundisa abantu ukuthi kumele baziphathe njani.

Odokotela ehlezi ukhangela umntwana ukuthi uphefula njani. Umntwana uhlezi phezu kwesitulo, ubanjwe isandla lomama wakhe, ukuze odokotela abone ukuthi inkinga ingaphi.

Esithombeni sitshengiswa umuntu wesilisa okhanya engudokotela, uthwele izikhali abazisebenzisayo nxa behlola owesifazane ukuthi uzithwele umntwana oyini.

Abantu abesifazane ababili bahlezi ezitulweni bayaxoxa, ngemuva kwabo ngibona amashelufu ayiwo athwele amaphepha.

Lapho sibona abadlali bebhora kanye labakhulu babo .Laba bantu bancedisa lowo olele phansi olimeleyo .

Udokotela owesifazane ugqoke impahla ezimhlophe, ugqoke lamangilazi kutshengisela ukuthi usebenza esibhedlela kumbe ekilinika.

Udokotela oqoke impahla ezimhlophe waphinda wazivikela ema khaleni lasemlonyeni, kukhanya uyabhala phansi ngoba ulungisa imithi.

Umuntu lo ugqqoke impahla ezimvikelayo ukuze angatholi imkhuhlane ememethekayo. Impahla lezi ziqakathekile ngoba ziyavikela umuntu ukuze angaguli.

UDokotela uhlezi esitulweni ugqoke ezimhlope kukhanya uyelapha abantu izigulane ezimbili ezilande ukuzothola usizo.

Isithombe lesi sitshengisa obaba ababili abangamasotsha. Obaba laba bahlola umama amehlo.

Amaphilisi la ayimhlobo etshiyeneyo, njalo afakwe emagabheni atshiyeneyo. Atholaka ekhemesi emakilinika kumbe ezibhedlela.

Indawo le kutshengisa ukuthi kusekhemesi lapho okuthengiswa imithi kaye lamaphilisi. Amaphilisi kanye lemithi ethengiswa ekhemesi, iyabe ibhalelwe abantu ngudokotela.

Ibhakane leli litshengisa ukuthi lapho kuse khemisi. Ekhemisi kulapho okuthengiswa khona imithi kanye lamaphilisi. Lokho kunceda abantu ukuze bangalahleki.

Ibhakane leli litshengisa ukuthi lapho kusekiliniki kumbe ekhemesi. Lapho abantu abangathola khona usizo.

Ekhemisi kulapho okuthengiswa khona amaphilisi awemihlobo etshiyeneyo Kanye lemithi eyimihlobo etshiyeneyo lokho kuyabe kubhalwe ngudokotela esibhedlela.

Ekhemesi yikho lapho okutholakala khona imithi kanye lamaphilisi awemihlobo etshiyeneyo . Ayabe ececisiwe efakwe emashelufini.

ibhakane leli esilibonayo phezulu litshengisa ukuthi lapha kuse khemisi okuthengiswa khona amaphilisi kanye lemithi

Amaphilisi afakwe phezu kweshelufu lapha afakwe ngobunengi bawo phakathi kwamabhokisi. Amaphilisi la atholakala ekhemisi.

Emashelufini sibona amakhadibhokisi alemithi eyimihlobo etshiyeneyo lokhu kutholakala emakhemesi , ezibhedlela lasemakhilinika.

Amabhakane la atshengisa ukuthi lapha kusekhemisi. Ekhemisi yindawo lapho abantu ababuya khona bezothenga imithi lamaphilisi.

Ibhakani elikhona yilo elitshengisa ukuthi lapho kuse khemisi kuqakathekile ngoba abantu abasoze belahleke nxa besiya ekhemisi ukuyathola amaphilisi lemithi

Ekhemesi yindawo lapho okuthengiswa khona amaphilisi, imithi ,kanye lemithi indawo le yiyo lapho abantu abathenga khona

Sibona umntwana ohlezi phezu kukamamawakhe. Umntwana lo ukhanya uhlatshwa ijekiseni ngudokotela. Laba abantu bengabe besibhedlela or ekhemesi.

Ikhadibhokisi leli yilo elilamapilisi, njalo yilo eligcina kuhle izinto. Abantu sebethenga amapilisi aphakathi kwama khadibhokisi.

Sibona umuntu ohambayo, kanye lemota emileyo emhlophe. Ngemva kwomuntu sibona ikhemisi. Ekhemisi yikho lapho okuthengiswa khona imithi kanye lamapilisi . Amapilisi kanye lemithi kuqakathekile umphilweni zabantu.

Lapho kusekhemisi okuthengiswa khona imithi lamaphilisi. Amaphilisi la lemithi leyi yikho okunceda abantu ukuze belulame kuhle.

Ekhemisi yikho lapho okuthengiswa amaphilisi atshiyeneyo njalo lemithi etshiyeneyo lezizinto zelapha imikhuhlane etshiyeneyo enjengokukhwehlela kanye leminye imikhuhlane.

Imihlobo yemithi le ephakathi kwamakhathibhokisi itholakala ekhemesi. Ekhemesi yikho lapho okuthengiswa khona imithi etshiyeneyo njalo kuthengiswa lamaphilisi.

Ekhemisi yikho lapho okuthengiswa khona amaphilisi kanye lemithi lokunye okusetshenziswa ngabo Dokotela ukuze bencedise abantu abagulayo.

Esithombeni sibona amaphilisi kanye lemithi eminengi ethengiswa ekhemisi, ekhemesi kuthengiswa imithi etshiyeneyo eyelapha abantu kuze bephile kuhle.

Amabhokisi amaphilisi ahlezi phezulu kwama tafula, lezi zinto zitholakala ekhemesi yikho lapho okuthengiswa khona ngabathengisayo abempilakahle.

Umntwana omncane uhlatshwa ijekiseni ngudokotela kumbe umongikazi laba abantu bengaba besibhedlela, eklilinika kumbe ekhemisi.

Amaphilisi lemithi kutholakala emakhemisi. Ekhemisi yikho lapho okutholakala khona yonke imithi engasiza abantu.

Ekhemisi yikho lapho okuthengiswa khona amaphilisi kanye lemithi kutholakala yonke imithi ekhemisi imithi le yiyo eyelapha abantu ukuze besile.

Ibhakane lifakelwe ukuze litshengise abantu ukuthi kulapho kusekhemisi kumbe ezibhedlela liqakathekile ngoba liyenza abantu bangalahleki lapha ebabesiyakhona

Amakhemisi yikho lapho okuthengiswa khona amapills lemithi amapills ayathengiswa ekhemisi ngamapills ayabe ebhalelwe umuntu nxa evela esibhedlela

Ekhemisi yikho lapho esithola khona imithi kanye lamaphilisi. Amaphilisi athengiswa efamasi ayabe efakwe emabhokisini kumbe emaphepheni.

Emashelufini sibona imithi kanye lamaphilisi , imithi le iphakathi kwama khathibhokisi atshiyeneyo kanye lamaphilisi kusemakhathibhokisini , zonke lezi izinto zithengiswa emakhemisi

Ibhekane leli litshengisa ukuthi lapho kuse-khemisi, lapho okuthengiswa khona amaphilisi kanye le mithi, eyesimanjemanje. Ibhakane leli lafakelwa ukuthi lingalahli abantu, abantu bebekwazi lapho abayakhona.

Ekhemisi yikho lapho okuthengiswa khona amaphilisi kanye lemithi. Imithi ethengiswa ekhemisi iyabe iphakathi kwamagabha. Amaphilisi ayabe esemabhokisini.

Lapha sibona imota emileyo phandle sibesesibona lekhemisi ekhemisi yikho lapho okuthengiswa khona imithi Kanye lamaphilisi ayiwo ayelapha abantu njalo anceda abantu

amaphilisi la asetshelufini yikho lapho okuthengiswa khona amaphilisi ekhemisi amaphilisi lawa ancedisa abantu endlela ezitshiyeneyo

Lapho kusekhemisi lapho esibona khona amashelufu alemithi etshiyeneyo, imithi le isemagabheni atshiyeneyo.

Amajaha lezintombi, babuthene emkhankasweni bafuna, ukuzwa ukuthi kukhulunywa ngani kulowo mkhankaso owemphilakahle.

Amajaha lamantombazana basemgwaqweni bathwele ibhakane elikhuluma ngokwempilakahle. Lababantu bayakhankasa ukuthi abantu kumele babelempilo enhle.

Abempilakahle babuthene labantwana besikolo abadlala ibhola, abempilakahle laba babafundisa ngokuzivikela, basemkhankasweni laba abempilakahle.

Odokotela bavakatshele umphakathi bebafundisa ukuthi kumele bazivikele njani ukuthi bengatholi imikhuhlane bebekwazi lokuthi bazigcina njani.

Abempilakahle ,bami labo mphakathi ,bafundisa abantu bomphakathi ukuthi kumele bazigcine njani ukuze baphile impilo enhle njalo belulame.

Abemphilakahle bahlezi lapho labantu bomphakathi, babafundisa ngemphilakahle, ukuthi kumele bezigcine njani. Lowo ngumnkangaso owenziyo ukuthi abantu bazigcine kuhle.

Lowu ngumkhankaso owezempilakahle lapho abafundisa khona abantu ngokumemetheka kwemikhuhlane kanye lokuzigcina kuhle.

Lo ngumkhankaso ngoyenziwa ngabantu abatsha abempilakahle. Lababantu bafundisa abantu ukuthi kumele bezivikele njani, njalo ngani ,ukuze bengatholi imikhuhlane yemacansini.

Sibona abantu abathathu ,ababili ngabantu ngabantu abesilisa abagqoke okutshenge sibhakabhaka sibesesibona umama ongudokotela ogqoke ezimhlophe.

Owempilakahle oyedwa owesifazana ogqoke okunjengesibhakabhaka uqhubela umuntu ongumama owemphakathini ukudla ukuthi adle.

Abempilakahle bavakatshele ezikolo ukuze bafundise abantwana ukuthi kumele bazigcine njani empilweni, lapho bayakhankasa betshengisa abantu ukuthi impilo injani njalo abantu kumele beziphathe njani.

Lapho okulamkhankaso mayelana lempilakahle .Sibona abantu abangomama labango baba balalele abakutshelwa ngabe mpilakahle.

Esithombeni sitshengisa abempila kahle abaqgoke okubomvu abantu laba balakho ukuzonceda izakhamizi zalapho ngokubayelapha lokubatshela okwempila kahle

owempilakahle umile phambili kwabantu komphakathi uyabafundisa ukuthi kumele bephile njani njalo bezivikele njani emkhuhlaneni eminengi

Sibona abezempilakahle abahleziyo befundisa abantu emphakathini ngemikhuhlane etshiyeneyo. Sibona umama labobaba kanye labantwana

Owesifazane uhlezi lodokotela, utshelwa ukuthi kumele ezivikele njani ukuze engatholi eselemkhuhlane yemacansini.

Umongikazi ume labomama ababili ekilinika ubatshengisa iphepha elisemdulwini elikhuluma ngendaba zamacansi ukuthi kumele bazivikele njani.

Abesifazane abahlanu babuthene balungisa ukudla abanye bayapheka abanye bayaphaka omama laba baxoxa ngezemacansini ukuthi kumele bezivikele njani

Owesifazane lowesilisa bahambe esibhedlela ukuyahlolwa ngodokotela bethwathwa igazi ukuze bebone ukuthi abaguli.

Abempilakahle bahlezi labantu abatsha abemphakathini bebafundisa ukuthi kumele bezigcine njani lokuthi kumele bezivikele njani endabeni zamacansi.

Abesifazana abathathu bamile bagqoke izikipa ezibhaliweyo ukuthi abesifazana kumele bavikeleke akumelanga behlukuluzwe.

Owezempilakahle ufundisa abantwana abasezingeni eliphansi ukuthi kumele baziphathe njani bangakhula ezindabeni zemacansini.

Owempilakahle uqhubela umuntu oyinkazana amaphepha alalokhu okusetshenziswa nxa abesifazana besemathubeni abo.

Omama abahlanu babuthene balungisa ukudla. Omama laba kukhanya baxoxa ngokwemancasini ukuthi kumele bazivikele njani endabeni lezi.

Abesifazana bahlezi bebanengi. Abesifazana laba basemkhankasweni. Lapho abatshelwa khona ukuthi kumele beziphathe njani endabeni zamacansi. Lokuthi kumele bazivikele njani. Lokuthi ijombo lomkhwenyana, lisebenza njani.

Abempilakahle bami phambili kwabantu emphakathini. Babafundisa ukuthi bazivikele njani bangatholi imikhuhlane yemacansini.

Lapho sibona ijekiseni , ikhadibhokisi kanye lomuthi osegabheni. Lokhu kuqakathekile ngoba kuyavikela abesifazana ukuthi bangazithwali.

Isithombe lesi sitshengisa amadoda amabili, amadoda la akhanya agonene kutshengisa ukuthi balobu dlelwano obokuthandana.

Owesifazana uyazelula ukuze umuzimba wakhe ungabi mkhulu njalo lokhu kuyanceda ngoba abantu abaphangi ukugula.

Sibona umuntu oyindoda ogqoke okuluhlaza tshoko ozithela ngamanzi. Lumuntu utshengisela ukuthi ubegijima, kathesi usezithela ngamanzi ukuze angatshiselwa.

Abantu ababili intombazana lejaha. Abantu laba ngabesilungu. Banatha amanzi, baqamelene ngamaqolo, abantu laba kutshengisela ukuthi kade begijima.

Umuntu oyindoda ohlezi phansi uyazelula inyawo kanye komzimba wakhe. Lokhu kutshengisa ukuthi umuntu Lo ubedlala umdlali kathesi usezelula.

Umuntu wesifazana lo esimbonayo lapha umile kukhanya unatha amanzi. Kutshengisa ukuthi umuntu lo ubegijima kathesi usenatha amanzi ekhokha.

sibona isigodo esiyiso esisetshenziswa ngabantu abalimeleyo ukuze behambe kuhle abesilungu bathi yi crutch lokho Kuqakathekile ukukusebenzisa ngoba kuyayenza ukuthi uhambe kuhle

Lokhu kusetshenziswa ngabodokotela labomongikazi ezibhedlela kumbe emaklinika bayafaka umuntu phakathi ukuze babone ukuthi kuyini okumgulisayo kudinga izifo zonke zomzimba.

Udokotela ukhanya encedisa isigulani ukuze sizelule. Isigulani lesi sihlezi phezulu kwenqola esetshenziswa ukuhamba nxa usesibhedlela.

Amahlamvu la esetshenziswa zinyanga labelaphayo, asetshenziswa njengemithi ukuze abantu basile. Indlela leyi yayisetshenziswa ngabokhokho bethu endulo.

Amahlamvu omphafa angumuthi onathwayo njalo abanye bayaasebenzisa ukuthoba ukuze bazizwe bengasezwa ubuhlungu.

Isihlahla lesi esiluhlaza tshoko sincane siyancedisa okumangalisayo abantu bakudala babesebenzisa izihlahla bezenza imithi ukuze baphole

Amahlamvu lawa asetshenziswa yinyanga labelaphi ukwelapha abantu, le yimithi eyayisetshenziswa endulo ngokhokho ukuthi belaphe abantu.

Sibona amahlamvu, amahlamvu lawa hayesetshenziswa endulo njengo muthi kuqakathekile ukusebenzisa imithi yendulo ngoba iyasiza kakhulu.

Imithi yakudala ilapha ngokokutshiyeneyo, okunje ngokwelapha umkhuhlane yophepha, imkhuhlane yecansi. Imithi le yayisetshenziswa kudala, ngoba kwakungela iminye imithi.

Imithi yesintu iqakathekile kakhulu empilweni zabantu endulo yayisetshenziswa zinyanga ukwelapha abantu ababe buya begula. Imithi le iyasiza okwesimanga.

amahlamvu lawa aluhlaza tshoko amahlamvu ayesebenza ngendlela etshiyeneyo asebenza ukwelapha abantu abangezwa kuhle

Esithombeni lesi sibona amahlamvu aluhlaza , amahlamvu la asebenza njengomuthi , asetshenziswa ukwelapha abantu imikhuhlane etshiyeneyo

Lowu ngumuthi owawusetshenziswa endulo owesintu. Umuthi lo uncedisa ngendlela ezitshiyeneyo. Uyelapha imikhuhlane eminengi njalo.

Esithombeni sitshengiswa amahlamvu aluhlaza tshoko. Amahlamvu lawa yiwo ayesetshenziswa kudala njengemithi. Abantu bakudala babephila ngamahlamvu la.

Amahlamvu la ayelapha izifo ezitshiyeneyo, lezi izifo ezinjengemkhuhlane yemacansini, ukukhwehlela leminye imikhuhlane engabe ikhona.

Amahlamvu lawa aluhlaza tshoko. Asetshenziswa ukwelapha izigulane ngabantu abayelaphayo. Kuqakathekile ukusebenzisa eminye imithi yesintu.

Amahlamvu lawa afakwe phezu kwetafula yimithi yesintu encedisa abantu ukuthi bangaguli njalo imithi le yayisetshenziswa endulo.

La ngamafutha okugcoba abantu sebengagcoba izilonda kumbe bewagcobe ukuze ijwabu labo libe lihle.

Lo ngumuthi owafakwa emaphepheni okuze abantu babekwazi ukuthi bawusebenzisa njani, bathole ngeziqwayiso.

Imithi yesintu ilungisa izinto ezinengi ezitshiyeneyo ezinjengemithi kanye lamafutha okugcoba , abantu bayawagcoba ukuze basile

ibhokisi lli litshengisa ukuthi phakathi kwalo lilamahlamvu awetiye amahlamvu lawa ayelapha abantu abangezwa kuhle njalo ayesetshenziswa endulo

Sibona izigubhu ezifakwe imithi eyendulo. Imithi le isebenza izinto ezitshiyeneyo. Abantu khathesi sebebonile ukuthi kungcono ukuthi bafake imithi ezigubhini ukuze abantu babekwazi ukuthi isebenzani.

Umuthi owakhathesi usufakwa emagabheni ukuze abantu babala izixwayiso eziya zikhona. Imithi le kudala yayifakwa emaphepheni yayingafakwa emagabheni.

Imithi eyayisetshenziswa kudala isintshintshiwe khathesi isifakwe emabhokisini ukuze abantu bebekwazi ukuthi isebenzani njalo bebekwazi ukuthi iyenzwe ngani.

Ibhokisi leli litshengisela ukuthi phakathi kwalo lilamahlamvu awetiye Amahlamvu lawa aqakathekile ngoba ayelapha zonke izifo ezitholakalayo empilweni.

Sibona umuthi wesintu ofakwe ephepheni. Iphepha lakhona linjengethanga kodwa liyakhanyisela phakathi. Libe selibhalwa amabala lawomabala yiwo atshengisa ukuthi ayelapha njani.

Imithi kanye lamabhanana kwakusetshenziswa endulo ukuze kuyelaphe abantu ababengezwa kuhle. Lokhu kuqakathekile ngoba kuyelapha abantu.

Imithi yesintu yayi setshenziswa endulo ngabadala imithi leyi isetshenziswa ngendlela ezihlukeneyo khathesi imithi sebeyifake emagabheni lasema phepheninukuze abantu bebekwazi ukuthi usebenzani.

Esithombeni sibona amahlamvu aluhlaza tshoko amahlamvu lawa asetshenjiswa njengomuthi ukwelapha abantu abalezifo ezitshiyeneyo .

Imbodlela leyi itshengisela ukuthi ilamafutha phakathi. Amafutha la asetshenziswa ngendlela ezitshiyeneyo. Ayagcotshwa umzimba wonke. Alungiswa ngemithi yakudala.

Lowu ngumuthi owawusetshenziswa endulo ukwelapha abantu .Imithi yesintu iqakathekile ngoba isebenza imisebenzi etshiyeneyo .

Imithi yesintu isebenza izinto ezitshiyeneyo njalo iyelapha oku lamandla imithi yesintu iyelapha okutshiyeneyo okunjengokukhwehlela lezinye izifo

Sitshengiswa imithi yesintu, imithi yesintu yayijayele ukusebenza endulo ukwelapha abantu imithi le incedisa ngokutshiyeneyo.

Kulemithi yesintu esemagabheni imithi leyi isebenza imisebenzi etshiyeneyo .Iyelapha abantu ngokutshiyeneyo.

Endulo abantu babe sebenzisa imithi yesintu ukuze bayelaphe abantu abagulayo lapha sibona utshani obuyibo obuncedisa abantu.

Amahlamvu lawa aqakathekile ngoba ayelapha abantu abangezwa kuhle asetshenziswa zinyanga labelaphi, ayesetshenziswa endulo.

Amahlamvu lawa yiwo ayelaphayo ngokwesintu asetshenziswa zinyanga kumbe abelaphi ayancedisa kakhulu.

Amahlamvu lawa ayawonyiswa awome abeseyenziwa umuthi. Umuthi lo yiwo osetshenziswa ngabelaphi ukuncedisa abantu abagulayo

Izihlahla lezi zivame ukuncedisa abantu. Ziyasebenza njengemithi. Abantu bendulo babesisebenzisa ukwelapha abantu abagulayo.

Amahlamvu la aluhlaza tshoko amahlamvu lawa asebenza ukwelapha abantu abagulayo ngemithi yesintu njalo aqakathekile ngoba ayanceda abantu.

amahlamvu la aluhlaza tshoko asetshensiswa zinyanga kanye babelaphi ukwenza imithi yesintu ukuze beyelaphe aba gulayo

La ngamahlamvu asetshenziswa ngabelaphi lezinyanga ukwelapha abantu abangezwa kuhle. Aqakathekile amahlamvu lawa.

Izandla ezixova imithimithi leyi yizandla ezingaba ngezenyanga kumbe ezezelaphi leyimithi yelapha abantu abagulayo.

Imithi yesintu yelapha imikhuhlane etshiyeneyo okunjengo phepha kanye lemikhuhlane eyemacansini.

Amahlamvu lawa ayimuthi ngoba elapha imikhuhlane enje ngemalaliya. Abantu bakudala babesebenzisa imithi ngoba yiyo eyayelapha kudala.

Imithi le eyesintu iqakathekile ngoba iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo abantu bendulo babeyisebenzisa ukuze bezisize ngayo

Imithi yesintu yiyo eyayijayele ukusebenza endulo yiyo eyayisetshenziswa ngabadala, abadala babesebenzisa imithi le ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Amahlamvu lawa asetshenziswa ukwelapha abantu. Asebenza ukuba ngumuthi ngoba ayelapha abantu izifo ezitshiyeneyo njalo ayancedisa kokunye.

Imithi yendulo yayiqakathekile ngoba yayisebenza ukwelapha abantu. Imithi le ngamahlamvu ezihlahla yelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Izihlahla kudala zazisetshenziswa ngabokhokho ukuze zibe ngumuthi okwelapha abantu. Lapho sibona amahlamvu aluhlaza tshoko ayiwo azasetshenziswa ukwenza umuthi.

Imithi yesintu abanye bayithengisa beyifake ezigubhini lasemaphepheni. Abanye lokhu beyithengisa njengakudala ukuthi yayithengiswa ingalungiswanga.

Imithi yesintu iyanceda kakhulu ekwelapheni imikhuhlane etshiyeneyo enjenge imkhuhlane yecansi imkhuhlane yephepho kanye lokunye nje jikelele

isithombe lesi sitshengisa amahlamvu esihlahla amahlamvu lawa ayancedisa abantu nendlela ezitshiyeneyo njalo ayelapha imikhuhlane eminengi

Amahlamvu lawa aluhlaza tshoko. Amahlamvu lawa asetshenziswa ukwelapha abantu abalemkhulane etshiyeneyo. Amahlamvu lawa ayesetshenziswa endulo ngabadala.

Sitshengiswa izihlahla kanye lezindlu. Izihlahla lezi ziyelapha, ziyancedisa abantu ukuthi bengaguli

Izihlahla lezi ziluhlaza tshoko izihlahla zazisetshenziswa ngabantu bendulo ukwelapha abantu. Izihlahla lezi ziyimithi ziyancedisa abantu abagulayo

Amahlamvu alesihlahla la esiwabonayo yiwo ayasentshenziswa kudala ngabantu bendulo ukuyelapha ngoba kwakungela izibhedlela.

Imithi yesintu iyelapha izinto ezinengi ezitshiyeneyo. Abantu bakudala babesenzisa imithi leyi ukuze basile. Babengayi ezibhedlela.

Amahlamvu lawa ayelapha izifo ezitshiyeneyo ezinjengoku khwehlela, izifo zemacansini. Amahlamvu la asesetshenziswa ngabantu bakudala ukuzelapha.

Imithi yesintu eyandulo iqakathekile ngoba iyasiza abantu, iyelapha imikhuhlane eminengi enjengophepho lokunye jikelele.